Kii jigeen la, mingi leetu, sol jaaro, mingi tahaw si gannaaw fens.

Li taabul la ak naari toogu yu gudda ak lal mungi tègu chi ganaaw. Ay nëh mung fa, kër mung fa, ay sagu mungi tégu fofunoon.

Fee talih la motor bu mag mugfa tahaw muge am dara se kaw motor bu weex la aye goye coco mugse ganaw benen motor tam mugse ganawam.

Lii ay xarr lange, gaayi nyu ngi taxaw, xar yu weex, nyu ngi am lu nyuul seen kow, nyu ngi am lu weex, nyu ngee saamu gaayi.

Lii wanakla mungi am kama fofunon mungi ameh foy rahaseh sa loho nga rahass sa gemeny bi mungi ameh sangeh kay foy sanguweh mungi ameh settu am pompeh tamit.

Li remote lañkoi oyee, manam dañkoi jelih ko süy setan tele. Li mukoi defarr daal fubuga hool nga yubako fuf, mungi tegu ci kaw tabul bi, mungi am nyarri bidong yu tegu ci suuf.

Nye aye haleh len nuge foyeh nyele yage daw kerr mug sun ganaw muge am aye goy garab fofonon se ganaw fofonon.

Fii jangeh kayla mungi am ku tahaw jangale katla mungi ekatti lohombi bi purr jangal xalehyi mungi binda fofnonu si fenabi xaleh yange tok munge jangale ganyi nyingi tok si kaw togu ak tabule.

Fee iy haly yuufe tahew, amna yug tuk amna yug tahew tamit si ganaw negak.

Li dalla la mugii tégu ci suuf, mugii am ay bindé yu netteh mugii am ay bindé yu ñuul.

Lee dankoye tooge muge melne nyebeh muge bary se kaw taabul be muge tegeh fofunun.

Li jaru la . Jaru bu wheh mugi tegu si kaw taable bi amna benen jaru mung si borom tamit. Jaru bi denj koi def si lowho.

Li kër la mungi am ay néeg ci biir, amna benen kër mungè tabah ci ganaaw, benen tam mung ci ganaawam.

Li jangeh kai dineh la lu nyuul la Mungi am binda bu weih sey kaw Mungi tegu sey suuf.

Nyi ay haleh lenj nyu ngi tog ci kaw togu jel Sen jangeh Kai teko ci kaw tabul bi nyu ngi sol mbuba yu bulo tubey yu nyool amna ku sol fofu non mbuba bu weex ak bu xonxu

Li arta la ci kër gi, mungi am fofunoon ay gouyè coco, ay gouyè mung ci ganaaw kër yi. Mungi am fofunoon telè haley funo sètanè, mungi am fofunoon ay toogu, ay taabul.

Li lal la mugii tégu ci suuf mugii am almor ci kaw ak ci bóram.

Bi lal la, mung chi neeg bi, mungi am redo ci ganaaw. Redo bu bulo, mungi am almoor bu ndaw tegu ci suuf.

Kii goor la, ta maget la tamit mungi tok sol khaftan bu weex.

Li Montorr la dën koy def ci loho. Montorr loho la mungi tégu ci kaw la bi, darap bu weeh .

Fi arta la, mungi am sokoy bu ndaw fofunoon nung ko tabah fu. Mungi am ay maraj chi boram.

Fi ay goor ak jigéen nyu fi taxaw goor bagi teye jigeen ndigam bi jigeen bagi teye góor bi loxom jigeen bagi tiye xalpe bu xonxu sol mbubu bu nuul goor bi sol xaftan bu domitaal nyungi taxaw nyu weru si marag bu xonxu tex bu weex.

Li siwo bu werta la mugii tégu ci suuf, mugii am ci biir bidong mu am kuberr bu bula mugii waru ci maraj, Maraj bu wèèx.

Fi barabi jangèè kai la mu am ay tóógu ak ay tabull am na tóógu yu nèkka ci ganaw ñi ngi teklanteh, bunta muñ fa bu wèèx bu am wèèr.

Li butèèlli kawarr bu werta la mugii tegeh ci kaw tabull bi, mu am kuberr bu werta am binda yu ñuul mu am yu wèèx, tabull bi sokola la.

Li daali jigéen la, koket la. Mungi teglantè, tégu ci kaw taabl bi, bu chokola la. Bi la jigèen yi di sol di jagar-jagar.

Li palatu weer la bu weex. Mingi am lu xonxu, mingi am lu wertt, mingi am lu nette, ñunko tekk si suuf.